Uuna omvula yaloka nawa omithitu nomiti adhihe ohadhi kala dhaziza nawashuuvite ombili oshoka omiti opo dhikoke dho dhikale dhi uvite ombili odha pumbwa omeya gagwana.

Muuyuni wonale aantu okwa li haya longitha omatemo nenge oondoongi oku pulula omapya gawo, ashike muuyuni wanapaife aantu oha ya longitha omambakumbaku, ngoka gu li omukalo tagu endelele, ano iha gu kwata ethimbo.

Aanafaalama yoohi, uuna shampa ya mono kutya oohi dhawo odha koka. Oha ya kutha nee omahela opo yaka yule mo oohi dhawo yaka ninge osheelelwa nenge ya ka landithe.

Moshiwambo otuna mo oondunda ndhoka dhopamuthigululwakalo, ano ondunda ndjoka ya tungwa nokakuma. Monale okwa li nokuli ha dhi tungwa owala nomaloya po pombanda tapu tulwa ondunda ndjoka ya ningwa nomwiidhi.

Aanafaalama yoohi uuna ne oohi dhawo dha koko, ohaya kutha ne iiyaha nomapoto opo yaka yuule mo oohi. Ohaya longitha ne oonete okuyuula mo oohi, oohi ohaye ke dhi landitha po nenge taya ka lya momagumbo gawo.

Uuna aataleli po ta ye ya moshilongo ohaya hiile nee oondunda ndhoka dhili pamuthika gopashinanena, hadhi kala lela tadhi monika nawa, dho odhi na iinima yili nawa melandulathano sigo omasiku ga hugunina ngoka eli moshilongo.

Uunafaalama woondjuhwa owu li lela wa pumbwa omuntu ngoka e na uunongo mombinga yuunafalama mbuka, oshoka uuna oondjuhwa dha mona uuyuhwena uushona, omunafaalama oha pangula ko nee uuyuhwena mboka kooyina, opo wi ikalele nuuna a hala oku ke wu landitha po oteke wu landitha po ashike.

Uunafaalama woondjuhwa owuli uuwanawa lela, oshoka omunafaalama ota vulu oku landithapo oondjuhwa dhe ndhoka oonene, nenge ta landithapo uuyuhwena mboka uushona, nenge woo ta landithapo omayi, ye ti imonene oshimaliwa she.

Aanafalama oyeya po nomukalo ngoka omupu gokutekela iimeno taya kutha opaipi ee tayedhi tsu oombululu ee tadhi taakana miimpungu nuuna yahala okutekela ohaya ka patulula owala kopomba.

Aanafalama yoohi ohaya ningi uundama moka haya tula oohi kombanda ohaya tulako onete, opo dhi keelele iiyagayà ka yiye momeya oshoka ngele mwayi iiyagaya ohayi vulu oku etela oohi uudhigu.

Mombuga omo mehala moka ihamu lokwa lela. Omu na ashike omamanya noondundu niimeno mbyoka yi li mo, mbyoka hayi vulu okukala ya mena mombuga ano inayi pumbwa omeya ogendji.

Moshiwambo otunamo ohango yo pamuthigululwakalo ano ndjoka haku tiwa olufuko. Olufuko nduno nee ohango yuunona, ano uunona wuukadhona tawu ka fukalekwa ku Namunganga.

Otuna oohi pamaludhi ogendji. Otuna oohi ndhoka hadhi vulu oku liwa oshowo oohi ndhoka ihadhi liwa, onkene aakwashigwana ohaya kunkililwa opo kaa ya lye kehe oludhi lwohi.

Omutumba anuwa ihagu eta sha aakwashigwana onkene ngaa natango taya kambadhala okweetaposha opo yiimonene oshimaliwa moka ye eta po omukalo ngoka ya mena nenge ya tsika iimeno muupoto mboka uuludhe opo nee yeke yi landithepo yo aantu mboka taya landa taye keyi tsika komagumbo gawo.

Monamibia otu na mo ehala ndyoka li na omavi ga ngundumana ndyoka li li koSwakopmund ha li ithanwa Dune 7. Ehala ndika oha li nana aatalelipo. Aantu oyendji unene pethimbo lyomafudho oko to adha ye li hoka.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi nana aatalelipo. Oondundu ohadhi adhika nee komahala ngaashi gokuushimba, kOwambo kakuna sha oondundu, nangele opo toya muushimba lotango oto kala lela wa kumwa.

Ombuga oyo ehala ndyoka lina konyala ashike omamanya noondundu, ohamu kala woo muna uumeno uushona wa mena mpeyaka naampeyaka, oshoka kapuna iimeno oyindji hayi vulu oku mena momamanya.

Oondjamba odhili dha nika oshiponga, onkene aakwashigwana haya londodhwa, opo uuna ya mono oondjamba kaayedhi hinde, oshoka shampa dha hindwa ohadhi geye dho tadhi monitha aantu oshiponga.

Poonkulo gomulonga ohapu kala pena omahala gokwiinyanyudha ngoka gatungwa lela pamuthika goshinanena opo uuna aatalelipo taye ya okutalelapo omulonga ohaya kuutumba nee pomahala mpoka yo taya tala nkene omulonga tagu monika nawa.

Uuna oombaka dha silwa oshimpwiyu nawa , hadhi pewa iikulya ya gwana , ohadhi kala dhi uvite ombili komalutu, dho tadhi kala tadhi vala uunimwena owundji nawa dho tadhi tana.

Uunafaalama woohi owa simana. Aanafaalama ohaya ningi nee uuundama moka taya tula mo oohi dhawo, yo taya kala nee tayedhi pelemo iikulya. Nuuna oohi dha koko, oha yedhi yulumo nee yekedhi lyepo, nenge ya kalandithe.

Uuna kwa dhindhilikwa nando omukithi gontumba goohi, aatalelipo oku za kiitopolwa niitopolwa ohaya yi nee taya ka ninga omapekapeko koondama nenge komatale hoka shi na sha nomukithi ogo tuu nguka.

Oongala odhi li dha simana naantu nee muyuni wopaife ohaya gandja oongala kaaholike yawo nelalakano lyoku ulika kutya oye ya hole shili. Ano ka landele omuholike goye oongala.

Aanafaalama oye yapo nomukalo ngoka omupu unene tuu aanafaalama mboka yena iikunino iinene, ito vulu oku tekela noonyala, oshoka oshikunino oshinene. Onkene oyeyapo nonkaambadhala ndjika, ya tula ominino moondjila, moka yedhi tsa oombululu yo taya patululako owala kopomba, dho ominino tadhi tekele iimeno.

Haantu ayehe taya vulu oku ilandela omagumbo. Onkene aanangeshefa nenge aantu mboka ye na iimaliwa oye ya po nomukalo ngoka ya tunga oondunda dhokuhiila odhindji dhi li pehala limwe, opo aantu mboka itaya vulu okulanda omagumbo ya vule okukala taya hiila moondunda moka.

Moshikunino shiinamwenyo omu na iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana moka tu na mo oshinamwenyo shoka taku ti onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka muuyuni nohashi li omafo giimeno.

Una nee oohi ngele dhakoko aanafalama oha ka yula mo oohi dhawo dhoka taya longitha oonete taye kedhi landitha po opo yi imonene oshimaliwa. Nenge wo taya ka ninga osheelelwa megumbo.

Oohi odha pumbwa oku kala tadhi pewa iikulya, opo dhi kale dhina uundjolowele, dho dhi kokr mbala aantu ya mone oshiyelelwa nenge dhika landithwepo oshoka ngele itadhi pewa iikulya, otadhi vulu noku sapo.

Aanafaalama oye yapo nomukalo omupu go kutekela iimeno yawo, oshoka ngele omuntu okuna nande oshikunino oshinene, itavulu oku shitekela noonyala, onkene oye yapo nomukalo ngoka, ya kutha ominino etadhi taakana oshikunino. Ominino ndhoka ohadhi kala nee dha tsuwa oombululu, opo dhi tekele iimeno.

Moshikunino shiinamwenyo ngaashi mEtosha oto adha mo iinamwenyo ya yooloka ngaashi uumenye, ooholongo nayilwe ishewe onkee

MoNamibia otunamo oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha. Metosha ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi moka woo hamu adhika oondjamba. Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka yili yanika oshiponga.

Ngaashi kOwambo uuna etango tali ka pa oyana ohali kala lela tali monika nawa. Naanyasha ohaya kutha nee oongodhi dhawo, opo ye li thaneke, oshoka ohali kala tali monika nawa unene.

Aanafaalama yoohi ohaya kalande ne iikulya yoohi mbyoka hayakala tayepe oohi dhawo oshoka oohi odhapumbwa okukoka

Otu na iikwamawawa oyindji mbyoka hayi vulu okutekulwa momagumbo, moka tu na mo oombaka. Omunafaalama ngoka a tokola okumuna oombaka oku na okukala a kwashilipaleka kutya kehe ethimbo oku na omeya, oshoka oombaka ihadhi vulu pokuma kapu na sha omeya.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala moshikunino shiinamwenyo na opuna ne omathimbo gamwe hadhi zimo, onkee aakwashigwana otaya kunkililwa uuna ya mona oondjamba, kaa yedhi hinde oshoka odha nika oshiponga.

Pashiwambo iilya shampa ya kukuta nawa, oha yi munwa mo ne mepya, e tayi tulwa polupale opo yika yungulwe , yo aantu taya tameke ne oku yela,, taya longitha iimbale.

Pashiwambo otuna iituthi yopamuthigululwakalo yayooloka ngaashi oshituthi shomagongo, olufuko nayilwe. Oomeme ohaya kala nee yazala oondhelela ano iikutu yopamuthigululwakalo noombiga moka muna nande omagongo nenge omalovu giilya.

Otuna esiku lyopamuthigululwakalo ndjoka hali dhumbulukiwa kehe omvula, nesiku ne ndjoka aanasikola ohaya zala iikutu yopamuthigululwakalo opo yakadhimbuluke esiku ndjoka koosikola dhawo.

Aantu mboka ye na oshimaliwa oye ya po nongeshefa ndjoka, moka yatunga oondunda dhokuhiila, opo uuna aatalelipo taye ya moshilongo ohaya hiile nee oondunda ndhoka ye mwene gwehala ti imonene oshimaliwa.

MoNamibia otuna mo oshikunino shiinamwenyo shoka haku ithana taku ti Etosha. MEtosha ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana moka mwa kwatelwa wo oondjamba. Ohadhi kala nee tadhi nu omeya meni lyEtosha moka.

Otuna omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena, nomomahala moka oha mu kala nee muna iipundi, niitaafula, niinima ayihe. Ano tamu monika nawa, opo aalandi yakuutumbe yo ya lye nenge yanwe iikunwa niikulya yawo.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa, uuna oondjuhwa dha vala ne uuyuhwena, ohawu pangulwako kooyina, etawu tulwa mehala lyiikalekelwa, opo wiilongekidhe uuna pweya omuntu ahala uuyuhwena, wu landithwepo.

Uushitwe wa kalunga uukumithi moka tunamo omahala ngoka ga shitwa, kuna ashike omamanya. Omahala ngoka unene ohaga ithanwa ta kuti oondundu, oshoka ohaku kala wala kuna omamanya nuumeno mboka wa menako uushona.

Otuna omaludhi gomamanya naayiilongo mboka haya iilongele iinima yinasha nomamanya, ohaya yi nee miihwa moka taya ka konakona notaya kaninga omapekapeko kombinga yomamanya.

Ombuga olyo ehala ndoka ihali lokwa lela ,omuna iimeno iishona lela ,oshowo oondundu moNamibia otuna mo ombuga ndjoka hayi ithanwa kutya oNamib.

Uuyuni paife owa huma aantu ihaya pulula we omapya nenge oofalama nenge omamanya gawo noondongili nenge komake ,aawe aantu paife ohaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo tagu endelele.

Otuna omahala ogendji go mayinyanyudho moka olundji aantu haya yiko momathimbo gomafudho. Momahala mono ohamu adhika nee uundama mboka womeya, moka aantu haya yogo, oshowo uuutala nuumbete moka aantu taya vulu oku thuwapo.

Uuna aatalelipo taya talele po moshilongo ohaya yi ye na omahawuto ngoka guuthwa okukweenda momahala gomatalelepo. Ano ohaya kala ne taya ende noshihawuto shoka okuya komahala giili nogiili.

Otu na iiyamakuti yomaludhi ga yooloka, moka tu na mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa taku tiwa onduli. Onduli oyo oshi namwenyo shoka shoka oshileeleeka muuyuni auhe. Ano shi na ne othingo onde, nomagulu omaleeleeka.

Uuna aatalelipo yeya okutalelapo moshilongo shetu, ohaya ende nee nomahala gayooloka taya tala nkene eshito, lili lyo opala. Oha yayi nee koondundu hoka taya ka tala, nkene oondundu dhili, oshowo omamanya ngoka geli ko.

Oohi odhi li dha simana muundjolowele womuntu kehe, onkene omuntu kehe okwa pumbwa okulya oohi. Onkene aantu oye ya po nongeshefa ndjoka yokulanditha oohi, oshoka oya mona kutya odhi li dha pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe.

MoNamibia otunamo ombuga ndjoka hayi ithanwa oNamibia. Ombuga olyo ehala ndyoka ihaaali lokwa lela nolina omamanya noondundu woo. Omuna nee uumeno uushona wa mena mpeyaka naampeyaka.

Uunafaalama oshinima oshiwanawa shili ashike ngaa ndele to adha oshikunino shoye e tashi kwatwa kokapuka, onkene ngaa wuna oku kala wa yemata oshoka uupuka ohawu lipo lela nohawu yonagula iimeno yaantu.

Shampa nee iilonga yomomapya ya hulu, ooyene yomambakumbaku ohaya kutha ko nee omatemo komambakumbaku, opo omambakumbaku gaka opalekwe, go ye ga tule momuzile, zigo okethimbo lyiilonga yomepya tayi thiki ishewe.

Uunafalama woohi owu li wa simana lela, onkene aantu ohaya ningi nee uudhiya moka ya tula mo omeya e taya ka konga uuhi mboka uushona, opo ye wu tule muudhiya moka, yo ya tameke uunafaalama wawo woohi.

Aanafaalama yoohi ohaya ningi nee undama moka haya tula oohi dhawo, nongele dha koko, oha yedhi yulumo nee ya kalye nenge yekedhi landithe, opo yi imonene oshimaliwa.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena ohamu kala nee tamu monika nawa muna iipundi osho woo iitafula yayela nawa lela mwa opalekwa opo nee aalandi yalanda shoka yahala otaya kuutumba.

Uuyuni owa huma komesho naanafaalama oyeyapo nomukalo ngoka omupu goku tekela iimeno yawo, moka haya kutha omunino ee ta gu taakana moshikunino. Omunino ngoka oha gu kala gwa tsuwa oombululu opo omeya gaye moshikunino.

MoNamibia Otuna mo efuta ndyoka lyili hali nana aatalelipo nokomukunkulofuta nee hoka ohaku kala omaludhi gayooloka gomamanya, ngoka haga kala lela taga monika nawa. Aantu ohaye gathaneke noku gathaneka.

Aanafalama yoondjuhwa oye yapo nee nonkambadhala ndjika opo ya ningile oondjuhwa iikuku oshoka uuna oondjuhwa kadhi li miikuku oha dhi kala dha halakana no iho vulu mona kutya opu na dhimwe kaadhipo.

Monale aantu okwali owala haya longitha omatemo, nenge oondoongi oku pulula omapya gawo, ngoka gwali omukalo hagu kwata ethimbo lela, ashike muuyuni wo wongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka geli haga endelele.

MoNamibia otu na mo ehala ndjoka hali nana aatalelipo, ndyoka hali ithanwa taku ti ombuga. MoNamibia otu na mo ne ombuga ndjoka ha yi ithanwa o Namib Desert. Ano ehala ndjoka li na omamanya niimeno iishona lela.

Oongombe oyo iitekulwa namwenyo yomegumbo, ohadhi longithwa pamikalo odhindji oongombe ohadhi tselwa poohango, poosa nopituthi yilwe ishewe.

Itashiti kutya ngele owuli omunafaalama goondjuhwa opuwo ngawo, aawe, oto vulu oku kala omunafaalana goohi nenge gwiinima yimwe. Oondjuhwa ohadhi kala nee dhatulwa muukuku moka hadhi pewelwamo omeya nosho wo iikulya.

Ombuga Mombuga ohamu kala omamanya niimeno yi lyaathane kokule osho wo oondundu. Mombuga ihamu lokwa sho osho kamu na sha iimeno oyindji.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wasimana oshoka omunafalama ota vulu okulanditha po oondjuhwa dhoka oonene nenge talanditha po uuyuhwena manga uushona nenge talanditha po omayi ye ti imonene oshimaliwa shaye.

Aantu mboka haya katalelapo miihwa nenge kohi yomamanya hoka, ohaya londodhwa opo yakale yazala oongaku dhoka dhayamo nodha kola, oshoka miihwa mono ohamu kala muna omayoka, ndyoka tovulu oku kala inolimona, nongele owa zala nande iitapa otali vulu oku kulya koompadhi.

Otu na iiyamakuti yomaludhi ga yooloka, moka tu na mo oshiyamakuti shedhina ongolo. Ongolo oyi li palupe lwa fa lwondoongi, ashike yo oshiyamakuti. Oyi na oondjila oondudhe nooontokele.

Otuna omahala ngoka gena uundama owundji muna omwiidhi naantu uunene tuu aanasikola yokiiputudhilo yopombanda ohaya yi nee taa ka talela po omahala ngoka opo ya ninge ompekakaapeko kombinga ya kehe shoka ya pumbwa.

Aanafaalama yoohi ohaya kala yena uundama, moka muna oohi na ohaye dhi pele mo iikulya. Moondama moka ohamu kala nee mweya ominino dhoka hadhi tula mo omeya muundama, oshoka omeya ohaga ende taga pwiinine.

Otuna iituthi yomaputhigululwakalo yayooloka mokatunamo ngaashi, oshituthi shomagongo, olufuko nayilwe ishewe. Aakulukadhi ohaya zala ne iikutu yopamuthigululwakalo noombiga pomutse moka muna omalovu nenge shoka ngaa shili mo.

Omutumba ihagu etasha. Aantu ohaya kambadhala kehe shimwe opo yi imonene oshimaliwa. Moka haye yapo nomukalo goku tsika nenge goku kuna iimeno muupoto mboka uuluudhe opo nee ye keyi landithe. Yo mboka taye yi landa taye keyi tsika komagumbo gawo.

Oohi odhili dhina omuthenu onkene ito vulu okudhi kwata noonyala dhowala. Onkene aantu oye yapo nomukalo ngoka goku kwata oohi noonete, ngoka guli tagu endelele go omupu, oshoka oto vulu oku kwata oohi odhindji poshikando shimwe.

Otuna omahala ngoka haga landwa okoothiwa moka tolanda okoothiwa koye ee tokuutumba ngoye totala nee nawa eshito la opala ano talelapo limwe dhomoositola dhoka hadhi landitha okoothiwa.

Omutumba ihagu eta sha, onkene ngaa aantu taya kambadhala na kehe shoka tashi vulu okuya etela iimaliwa, moka aantu ye yapo nonkambadhala yo kukuna uumeno mboka uushona wuli muupoto uuludhe, opo yewu landithe, yo aantu taya katsika nee komagumbo gawo.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji moka lya etelela omambakumbaku ,aantu paife ihaya pulula we nomake nenge noondongili aantu paife ohaya longitha owala omambakumbaku.

MoNamibia otu na mo ombuga ndjoka ha yi ithanwa taku tiwa oNamib. Moka hamu adhikwa ashike konyala omamanya, oondundu niimeno lela iishona mbyoka ha yi vulu oku mena noku hupa momamanya.

Pashiwambo uuna megumbo mweya omuyenda oha dhipagelwa nee ondjuhwa, ano ondjuhwa ndjono ohe yi telekelwa ayihe hakukuthwa owala omakaha eta pewa ondjuhwa ayihe yii hwapo, oshoka oshili pa muthigululwakalo gwaawambo.

Otu na omahala ngoka to vulu okuhiila, opo wu ningile mo oshituthi shoye. Kutya nee oshituthi shohango nenge oshituthi shevalo. Ehala oli li po nale lya longekidhwa, shoye okuhiila owala nokufuta iifuta yaantu.

Oondjuhwa odhili dhasimana oshoka oto vulu oku imonena oshimaliwa moku landitha oondjuhwa dhoka oonene. Nenge moku landitha uuyuhwena oshowo oku landitha omayi. Oshowo wu vule okwi landela shoka wahala.

MoNamibia omuna oshikunino shiinamwenyo shoka hatu ithana haku ti Etosha. Metosha ohamu adhikwa kala nee muna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oonduli, oondjamba nayilwe wo.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa oyeya po nonkalo ndjika opo ya ningile oondjuhwa dhawo iikuku, oshoka uuna oondjuhwa dhili ashike kondje ngawo ohadhi vulu okukana nenge okuyakwapo nenge ngele opwa kuthwa yimwe iho dhimbulula kutya opwa kuthwa oshoka odhili ashike mehalakano.

Ehumkomeho lya etelela iinima oyindji moka lya etelela wo omambakumbaku. Aanafaalama paife ihaya longo we nuudhigu ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka okupulula omapya gawo ngoka geli haga endelele.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena, ohaga kala lela ga opelekwa taga monika nawa gena iipundi niitaafula lela yaningwa tayi monika nawa opo aalandi taya vulu okukuutumba yoyalye nenge yanwe iinima yawo.

Nonando oonte dhetango odhili dhapumbiwa kiimeno, uuna shampa ne omutenya gwatsu shinene, oonte dhetango ohadhi vulu okuyonagula po iimeno onkee aanafaalama oyeya po nonkambadhala ndjika moka haya tula othayila pombanda yiimeno opo yikelele oonte dhetango.

Otuna omaludhi guudhila mboka wanika oshiponga ngaashi ookakodhi nomakola owo yimwe womuudhila mboka wanika oshiponga. Ngashi ookakodhi ngeke owuna uundjuhwena otaya vulu okuwuyekulapo ee taye ke wulyapo.

Monale aantu oyali owala haya longitha omatemo nenge oondongi oku pulula omapya gawo, ashike muuyuni wongaashinyeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo omupu na otagu endelele.

Moshilongo shetu otu na mo efuta ndyoka li li wo hali nana aatalelipo yo taye tu etele iiyemo moshilongo shetu. Naantu wo yomeni lyoshilongo ngaashi pomathimbo gomafudho ohaya yi nee kefuta, opo ya ka dhengwe konkalo yombepo yo ya tale kutya iinima oyi li ngiini.

Mefuta ohatu adhamo iinamwenyo yayoolokathana moka hatu adha mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa takuti ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya oyili yasimana oshoka ohayi vulu okuza omagadhi ngoka haga vulu okupanga omakutsi.

Oondjuhwa odhi li dha simana, oshoka oto vulu oku imonena oshimaliwa mokulanditha oondjuhwa ndhoka oonene nenge mokulanditha wo omayi, opo wu ka ilandele oompumbwe dhoye dhesiku kehe.

Aanafaalama yoohi uuna ya mono nee kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kutha nee oonete, opo ya ka yule mo oohi. Aantu ohaya longitha oonete, oshoka odhi li tadhi endelele noohi odhi li dhi na omuthenu, ano ito vulu oku dhi kwata noonyala dhoye mwene.

Momeya ohamu kala iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Yimwe yomiinamwenyi mbyoka ongaashi nee ondjambameya. Ondjambameya oyili yanika oshiponga onkee naakwashigwana ngele tayayi pomilonga ohaa kunkililwa opo ya kale ya kotoka.

Aantu mboka haya munu oohi, onkene haya ningi uudhiya mboka uushona, e taya tula mo oohi dhawo. Ohaya kala nee taya pele mo oohi iikulya, oshoka opo oohi dhi koke odha pumbwa oku kala tadhi pewa iikulya.

Pooha dhomulonga ohapu kala pu na omahala ngoka ga ningwa nawa lela pu na iipundi mpoka aatalelipo taya vulu okukuutumba taya landa shoka taya landa yo taya tala efuta nuushitwe nkene wa opala.

Pashiwambo egumbo kaalina ooondjuhwa olyafa kaalishi egumbo, oshoka pashiwambo oondjuhwa odhili dha simana lela. Uuna megumbo mweya nande omuyenda oha dhipagelwa nee ondjuhwa, nenge ta pewa ondjuhwa yomwenyo aye nayo kaandjawo.

Iilya shama yakukuta aantu ohaye ke yimunamo mepya taya longitha iiyasha noombele okuteta yo taye yitula polupale yitegelele okuyungulwa.

Uuyuni owa huma komeho aantu ihaa longitha we omatemo oku helela iimeno yawo, aawe aantu paife oha longitha omambakumbaku ngoka nguli omukalo tagu endelele.

Nonando aantu oyendji ya tala ko kutya uunafalama oshi li oshinima oshipu, aawe, uunafalama owa pumbwa omuntu e na uunongo, oshoka omunafalama ita vulu ashike okukuna iimeno yimwe ashike ngaashi nando okuli iilya. Ashike oha topola epya lye muukololo, mpoka a kuna omakunde, mpoka a kuna iilya naampoka a kuna oofukwa.

Nonando oonte dhetango odhi li dha pumbiwa kiimeno uuna omutenya gwapyu shinene, oonte dhetango oha dhi vulu okuyonagulapo iimeno onkene aanafalama oye yapo nonkambadhala ndjika moka haya tula oonete pombanda opo dhi keelele oonte dhetango kaadhi thike kiimeno.

Nonando omapeya ogeli natango taga tsikile, aakwashigwana onge nga taya nkunkililwa opo ya hulithepo oku fikapo okuti, oshoka otashi mbugaleke nayi omiti, niinamwenyo ayihe mbyoka yili mokuti ohayi fikwa po.

Moshiwambo aantu ohaya lile nee moontungwa ihaya lule muuyaha, aawe ohaa lile moontungwa dhoka dha tungwa noombale. Ohapu shashwa nee omeya manga inaa pu tulwa oshimbombo opo oshimbombo kaashi kakatele po.

Uunafalama woohi ou li wa simana oshoka omunafaalama ota imonene mo osheelelwa shaye nosho wo oshimaliwa uuna a ka landitha po oohi, onkene uunafalama woohi owa simana.

MoNamibia otuna mo omihoko dhayooloka mono tuna mo omuhoko ngoka gwaahimba. Aahimba ohaya nana aatalelelipo molwa omukalo gwawo nkene haya zala. Oshasimana okukaleka po omithigululwakalo dhetu.

Uuna kwa konekwa nenge aantu ya lya oohi e tadhi ya etele uuvu konima shi ya lya oohi ndhoka, eta ya tameke oku ehama, aanambelewa okuza komahangano gi ili nogi ili oha ya yi nduno poondama mpoka pu na oohi opo ya ka ninge omakonakono, yo ya gandje uuyelele kaakwashigwana.

Oohi opo dhi kale dhina uundjolowele odha pumbwa iikulya. Onkee aanafalama otaa kunkililwa opo ya kale taya pe oohi dhawo dhoka dhili muundama iikulya. Oshoka uuna shampa dhasi ondjala adhi sipo.

Ngele omuntu okuna edhilaadhilo lyoku muna oohi oha ningi nee uutale nenge uundhiya mboka tatula mo omeya ye ta kala takwashilipaleke kutya omuna omeya kehe ethimbo ooshoka oohi odha pumbwa omeya kehe ethimbo.

Metosha lyiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi omambungu. Omambungu ogeli ga nika oshiponga lela, oshoka ohaga li owala onyama yiinamwenyo iikwawo nenge yomuntu woo.

Aanafalama mboka ye na iikunino iinene oha ya longo nuudhiginini ngele tashi ya pokutekela iimeno yawo onkene oye yapo nonkambadhala ndjoka haya kutha ominino te dhi tula moondjila e taye dhi tsu oombululu yo taya patululako ne kopomba go ominino tadhi tekele iimeno.

Pashiwambo oongombe odha simana lela , oshika ngele kuna oongombe nena oto kala to longo nuudhigu. Oongombe ohadhi tselwa piituthu ya yooloka ngaashi piituthi yoohango nenge piituthi yoosa.

Aanafaalama yoohi oyena nee uundama mboka yewu ninga yoyene, yo taya tulamo nee omunino ngoka tagu kala tagu eta omeya mondama moka, oshoka oohi odha pumbwa oku kala dhili momeya ethimbo kehe.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji ngoka haga nana aatalelipo moka tu na mo omahala ngoka haga kala taga fuluka omeya, ano omahala ga fa ge na omatondokelo gomeya. Omahala ngaashi goludhi nduka ohaga adhika nee kondoolopa ndjoka yaRuacana.

ookuku yonale oya li owala haya limi omapya gawo koonyala nenge taya longitha oondoongi nenge oonani, ashike muuyuni wopaife iinima oya shendja. Aantu oye ya po nomambakumbaku ngoka haga vulu okupulula omapya, ano taga lungu evi nawa noge li haga endelele.

Oohi odhili dha pumbwa iikulya opo dhi koke dho dhi kale dhina uundjolowele, onkene aanafaalama ohaya hawaleke nee oohi dhawo iikulya, nuuna dha koko oha yedhi kuthamo, opo ye kedhi landithepo.

Oonkanga odho iikwamawawa mbyoka ha yi kala mokuti. KOwambo aantu ohaya longitha uutenda o ku dhi tega, puutenda mpono oha ya tula po iilya, opo shi oonkanga ta dhi ya dho tadhi kwatwa.

Momagumbo gomoondolopa ano mehala moka hamu telekelwa, ohamu kala lela tamu monika nawa, muna iiinima yili melandulathano, ano muna oosikopa ndhoka dha ningwa miipilangi, nayilwe woo.

Otuna iitowalekithi ya yooloka moka tuna omatama. Aantu ohaya longitha omatama oku tula miiyelwa yawo, opo ne omuhoka gu kale guli nawa.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena. Oha ga kala nee lela taga monika nawa, gena iipundi niitaafula yili nawa ,ya yela nawa, ya tulwa melandulathano, opo uuna aalandi ya landa shoka ya hala oha ya kuutumba nee mpoka ee taya li yo taya nu iikunwa yawo.

Uuna megumbo mweya omuyenda oha pewa ondjuhwa ye ayihe yi ihwapo , ya kuthwa wala omanyala. Oheyi pewa yi li metiti oshoka ogo omuthigululwakalo gwAawambo.

Uunafaalama wiingulu kawuli oshinima oshipu, oshoka iingulu oya pumbwa okuyogwa, oya pumbwa lela oku pewa iikulya oyindji nawa. Aantu ohaya ka landitha po nee iingulu mbyoka iinene, nenge uungulwena uushona.

Nonande aantu yamwe oyeli yatalako uunafaalama oshinima oshipu, uunafaalama kawushi oshinima oshipu, oshoka aanafaalama ohaya kambadhala lela naashoka tashiya etele iizemo iiwanawa, ngaashi ohaya topola nee iikunino yawo miitipolwa, kutya moshitopolwa mpaka opuna omakunde shiyaka oshina omapungu. Opo kaya kune epya alihe lina ashike iimeno yimwe.

Uuyuni ngaashingeyi owa huma komeho, naantu ihaya longitha we oonyala oku tonya oomwiidhi dhawo, ndhoka haya ka vula okukapa iimuna yawo mokwenye, aawee, opuna omashina ngoka tali vulu oku tonya omwiidhi nawa lela.

Oohi odha pumbwa oku kala momeya ogendji ga yela nawa. Uuna omeya ga pwine ano mwathigala owala omunoko oohì ohadhi vulu okusa no ihadhi kala we dhina uundjolowele woku liwa. Onkene aakwashigwana otaya kunkililwa ya kaleke oohi dhawo momeya ga yela go ogendji.

Uuna omvula ya loka nawa, iimeno ohayi kala nee yu uvite ombili, ya ziza shili nawa naanafaalama ohaya kala lela yu uvite ombili mpoka nookuli ha piti nookuli ta ende epya lye, ta tala nkene ya mena nawa.

Muuyuni wonale aantu ne shi ya kala taya ende nomakuti taya kongo iinima yawo, ohaya dhidhilike omiti opo kaa ya puke uuna taya galukako, oshoka ohaya tala wala komiti dhoka ya dhidhilika.

Konyala pashiwambo egumbo kehe ola pumbwa oku kala lina oondjuhwa oshoka aantu ohaya longitha oondjuhwa miinima oyindji nuuna megumbo mweya omuyenda ohadhi pagelwa nee ondjuhwa nenge ta pewa ondjuhwa yomwenyo ye tayi nayo kaandjawo .

Uuyuni owa huma paife kehe oshinima tashi ningwa ohashi ningwa ashike komashina. Moka mwa kwatelwa woo okashina hoka koku mbambanga nawa oka ngwena opo ka kale taka monika nawa.

Ombuga olyo ehala ndjoka ihali lokwa naana, na omuna ashike konyala omamanya noondundu. Ohamu kala nee muna uumeno mboko hawu kala uufupi oshoka ihawu mono omeya ga ganwa, niimeno mbika oyo ashike tayi vulu oka kala ya mena mombuga.

Aanafalama yoohi uuna nee oohi dhawo dhakoka nawa ohaye dhi yuulamo nee taya longitha oonete opo yamonemo osheelelwa nenge yeke dhilandithe opo yamonemo oshimaliwa.

Komahala ngaashi komahala gokuushimba, kakuna nawa evi ngaashi ndyoka lyokowambo. Okuna ashike omamanya, nomomamanya nee mono ohamu kala lela mwa nika oshiponga, ito vulu oku endapo ashike ngeyaka.

Otu na ne aanongononi ya yooloka, moka tu na aanongononi mboka haya yi kohi yomamanya hoka ya ka tale shoka shili ko nenge yaka tale nkene omaamanya ngoka ga etwapo. Aanongononi mbano ohaya kala ne yena iinima yokwiigamena.

Otu na oohi pamaludhi ga yooloka, onkene aakwashigwana ohaya kunkililwa opo kaa ya lye oohi kehe, oshoka oohi dhimwe shampa dha liwa ohadhi vulu oku etela omuntu oshiponga.

Aanafaalama ihaya longo we nuudhigu mokutekela iimeno yawo, oshoka oye ya po nomukalo ngoka omupu moka ya kutha omunino ngoka gwa tapakana oshikunino e taya tsu ominino oombululu shawo okupatulula ko owala kopomba go omeya taga pitile poombululu mpono taga yi kiimeno.

Otuna iikwamawawa yomaludhi gayoloka mbyoka hayi vulu oku tekulwa momagumbo. Moka tuna mo oombaka. Opo nee wu tekule oombaka owuna oku kwashilipaleka kutya owuna omeya ethimbo kehe, oshoka oombaka itadhi vulu oku kala pokuma kaapena omeya.

Miinamwenyo mbyoka yi li ya gamenwa otu na mo ngaashi oompanda. Oompanda odhi li dha gamenwa, molwa omayinga gawo ngoka ge na ondilo, onkene aantu ohaya ka dhipaga nee oompanda shaa li paveta. Onkene epangelo olye ya po nonkambadhala yokugamena iinamwenyo mbika.

Uuna aatalelipo ta yeya moshilongo, ohaya kala nee kaayena mpoka taya lala. Onkene aanangeshefa mboka aanene, oya tungapo oondunda ndhoka hadhi hiilwa kaatalelipo, opo ya kale taya lala mo omasiku gawo agehe ngoka yeli meni lyoshilongo.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka haya nana aatalelipo moshilongo. Aantu ohaya yi ne hono yaka tale nkene oondundu dhili, nankene dha tungwapo. Oondundu ohadhi kala ne komahala gokuushimba.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji yomaludhi ga yooloka, moka mwa kwatelwa wo oonkoshi ndjoka yili ya nika oshiponga lela, onkene aakwashigwana uuna taya ka talelapo mEtosha, ohaya londodhwa opo kaa ya zemo miihauto yawo.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena ohaga kala lela taga monika nawa opo ga nane aalandi. Ano moka haga kala lela gena iipundi niitaafula moka aalandi haya kuutumba.

Ombuga, ombuga oyina ashike omamanya osho wo uumeno mboka uushona noondundu. Ombuga ihayi lokwa lela niimeno mbyoka yilimo inayi ndjanga oyili mo yafa yasa.

MOshiwambo uuna nee aantu ya yungula iilikolomwa yawo ohaye ke yi pungula nee miigadhi. Iigadhi mbyoka ohayi kala nee ya siikilwa noondunda dhoomwiidhi.

Nonando oonte dhetango dha pumbiwa kiimeno uuna omutenya gwatsu uunene oonte dhetango ohadhi vulu okuyonagula po iimeno onkee aanafalama oyeya po nonkambadhala moka haa komeneke iimeno yawo moshinima sha siikila pombanda moka tadhi keelele oonte dhetango kaadhi thike kiimeno.

Pamuthigululwakalo otuna mo iikulya yomaludhi gaayooloka, moka tuna mo oshikwiila. Oshikwiila ohashi ningwa nee nuusila womahangu, sho tashi tulwa nee osuuka, nomathimbo gamwe ta muyi woo nokuli omahuku. Ohashi kala lela oshiwanawa.

Opena aantu yamwe yehole iimeno, nomagumbo gawo ohaga kala nee gaziza ga dhi ngolokwa kiimeno. Iimeno oyili yasimana oshoka ohayi monikwa nawa unene tuu shampa ya tulako oongala.

Aatalelipo okuza koombinga noombinga ohaya ka talalela po oshikunino shiinamwenyo. Ohaya kala nee ye li moohauto, oshoka moshikunino ohamu kala mu na iinamwenyo mbyoka yi li ya nika oshiponga.

Moshikunino shiinamwenyo otu na mo iinamwenyo ya yooloka moka tu na mo oongolo. Nonando ongolo oya fa oondoongi, ongolo oshiyamakuti ihashi vulu okutekulwa megumbo, omanga oondongi ohadhi vulu okutekulwa megumbo.

Uuyuni paife owa huma lela komeho inashi fa muuyuni wonale moka ookuku kwali owala haya longitha omatemo nenge taya longitha oonani nenge oondongi okupulula omapya gawo ahawe aantu paife otaya longitha owala omambakumbaku ngoka guli omukalo hagu endelele lela.

Oohi odhili dhina omuthenu ano ito vulu okudhi kwata noonyala dhoye onke aantu oyeyapo nomukalo nguka haya longitha oonete okukwata oohi ngoka guli omukalo tagu endelele.

Moshilongo otu na mooondoolopa dha yoolokathana, moka tu na mo, o Wallvis, oSwakopo, .oWindhoekna yilwe ishewe. Oondoolopa ndhoka oha dhi kala ne tadhi monika nawa, no dha yela nawa.

Oohi odhili dhina omuthenu, onkene ito vulu okudhi kwata noonyala dhoye dhowala. Aantu oye yapo nee nonkaambadhala ndjoka haya longitha oonete okukwata oohi, ngoka guli omukalo tagu endelele.

Oohi odhili dhasimana muundjolowele wakehe gumwe nanafaalama yoohi uuna nee oohi dhawo dhakoko ohaye dhi yuulamo ee taya imonene oshihelelwa nenge taye kedhilandithapo yiimonene oshimaliwa.

Otuna iiyamakuti yomaludhi ga yooloka, moka tunamo oshiyamakuti shedhina ongolo. Ongolo nonando oyafa ondoongi, ongolo oshiyamakuti, noyina oondjila oonduudhe noontokele.

Uunafaala woondjuhwa owuli wasimana oshoka omunafalama ota vulu okulandithapo oondjuhwa dhe dhoka oonene, talandithapo undjushona mboka uushona nenge talandithapo omayi ye tiimonenemo oshimaliwa she.

Oku kala omunafalama kashishi oshinima oshipu, oshoka owuna okulala todhiladhila, shoka wuna okuninga opo iimeno yoye yikale yili nawa, onkee aanafalama oye yapo nonkambadhala ndjoka ya tula ominino miikunino, yedhi tsa oombululu, opo dhi vule okutekela iimeno.

Aanafaalama oyeya po nomukalo ngoka omupuupuka gokutekela iimeno yawo moka yakutha ominino e tayedhi taakanitha miimpungu opo ne ngele oyahala okutekela, otaya patulula owala kopomba dho ominino dhoka dhina oombululu tadhitekele iimeno.

Uuyogoki oshinima sha simana, onkene mokombitha yoye namu kale mwa yela. Iinima ya pakelwa nawa, iiyimati ya tulwa nawa poolaka noosindo adhihe dha tulwa nawa mokakopi nuumeno iinima tayi monika nawa lela.

Uunafalama woondjuhwa owuli wasimana oshoka omunafalama ota vulu okudhipagapo oondjuhwa dhoka ye ti imonenemo oshihelelwa nenge ekedhilandithepo ye te imonene oshimaliwa.